Waa banbano waxaa furan shati lidadkiisa yahay buluug haddaan qaxooy boom baraha midabkiisa waa cadaan derbigu waa cadaan

Halkaan waxaa iiga muuqda darbi kalarkisu yahay qaxwi iyo baluug waxaa kala oo iiga muuqda niman askar ah

5 gabdho oo isla socdaan midda ugu horraysa waxay wadataa xijaabo cadaan ah

Laba nin oo ardaydii iskuulka wax kubaranay ah kasoo horeeyo wuxu wataa jaakeed cadaan iyo madaw ah iyo garan cadaan ah kankalana wuxu wataa jaded caday ah

Meshaan waxaa yalo geed fiyoore ged fiyarahaani waa geed dheer caleeman eh geed fiyoraha misabkiisu waa jale qebta hore waa jaale qebta hose waa cadan

Halkaan waxaa taagan wiilal wada jin ah, seddex waxay heystaan makaroofano, waxay wataan koofi , qamiisyo. Kuwa kalana waxay wataan cimaamad, koofiyo cadaan iyo qamiisyo cadaan ah.

Niman aad u tiro badan iskugu imaaday meel goob ah ninka ugu soo horeeyo waxa uu sitaa oo kiyaalo eerfoon shaati cadaan surwaal gariijo ah

Waxaa ii muuqda niman shaqaynayo iyo naag wadato dambiil nimankana waxa ay kala wataan dambiil iyo badeel

Waa geedo dheedheer oo cagaaran geedka magaciisa waa geed qunbo

Gabdho baranayo iskuul gabdhaha waxay wataan qalimaan gabadha ugu soo horreyso waxay wadataa xijaab ah iyo shuko baruug

Waxaa ii muuqda saddex wiil oo wato shaarar cadaan ah iyo labo gabdhood oo wato xijaab guduudan iyo mid cagaarna oo wax islabaranahayo

Madiimad meel saran mesha saran thy waa madam madiimaduna waa bulug

Niman aad u faro badan oo kamid eh madaxweynaha iyo hal naag nagta waxey gacanta ku heysaa boor diracad cadeys , shaati oo gududan laakinsa oo midabkisana cadan eh iyo gaano oo mise canbuur midood

Waa makiinad samayneyso wadada ama jayga waxay leedahay labo lug, makiinadu waa jaale.

Niman fadhiyo kuhewsto gacamaha qaliman iyo buugag labada nin oo soo horaysa waxaa ag yaal labtoob kan kale woxoo waraa shati cadan

Waxaa ii muuqda boonbale wato shaar gaduud iyo madow ah iyo buumo buluug ah

Meel banaan ah ayaan ku rasmisaas waxaa fadhiya dad badan muxuuna horfadhiyo nin wata shaaticad iyo surwaal jaalo

Waa buskud da uu ku jiro waa gaduud waxaa kaloo ii muuqdo kartaan buluug waxaa ka dambeeya geeda cagaar

Waxaa meeshaan yaalo oodka oo ku jiro saxan waxaana ag yaallo saxamaan kale

Waa nin daba qoyskiisa marayo wuxuuna wataa dameer madow

Waa miis ay saarin loo bekeeri mara caddaan ah iyo

Meeshan waxa ka muuqda ubax yar oo ku jira weel madow

Waddo ku taalo xaafad maraayaa wiil wiilka wuxu wataa shaati cadees ah iyo surwaal madow

Meeshaa waxaa ka muuqda waddo ay marayaan nin iyo bajaaj ninka waxa uu wataa shaar cad macawis sabar iyo buumo guduudan garabkana waxaa u saaran adeeg

Wiilal dugsi ley ah oo ka imaday dugsi quraan waxey gacmaha ku wataan kitaabo

Meeshaan waxaa iskugu imaaday dad badan meel miis ah waxaa ugu soo horeeyo hal nin iyo hal naag. Naagtu waxaa wadataa taraaxad cadaan ah iyo saako cadaan ah.

Gabdho baranaayo caafimaad gabar waxa gacanta loogu xiray geed gacanta waxa la durooya cirbad

Dukaan lagu iibiyo ubacayaal kale yihiin cagaar gudood ubaxna waa jaalo

Suud saran mutuleel mutylelka cadan suudka madoow

Waa jijin saaran meel cadaan ah agteeda waxaa yaalo miis kalarkiisu yahay dahabi

Saddex xabo surwaal kala nooc ah midabkoodu waa jaalle iyo madow caddaan iyo madow cadees iyo madow

Saddex fanaan midood oo kala nooca oo buluu cagaar cadan

Cagaf cagaf quseso meel duur cagafta midebkeedu waa jaale wexe ledahay Afar lugood

Cagafta waxay leedahay af hor ay ku qaadeyso dhagaxanta waxayna uruurineysaa dhagxaan wafdi kalarkeedu waa gaduud

Waa geed uu kujiro ubax ubaxa midabkiisu waa cadaan iyo cagaar

Seddex saxan oo saaran bakeeri iyo jikin. Waxaa kor ka saaran basal cad iyo ansalaato.

Qasaalad afkeedu furan yahay meeshuu yaalo waa meel banaan ah qasaaladu waa dhax deedu cadaan waa kor keeduna gaduud

Meeshan waxaa ka muuqda afar wiil saddex shaar jaal ayay qabaan halna fanaanad caddaan iyo guduud ah waxa ayna joogaan iskuulka

Meeshan waxaa fadhiya hadlin wuxuu wataa shaati cadaan suud madow kursiga uu ku fadhiyo

Wado marayso mootooyin , baabuur iyo dad waxaa ugu horayso mooto feekoo waxaa saaran haween oo wadato shaati cadaan

Waa bac wayne bac waynaha midabkiisa waa cagaar iyo oranji garbo saartuna sidoo kale waa oranji

Waa shan iskifaalo waxaa kujiro buugag seddex kamida buug baa kujirto labana Waa ebar.

Waa labo naago oo xaaqayo laami waxaa agyaalo gaarigacan, naagta usoo horeyso waxay gacanta kuheysaa iskoobe waxay wadataa xijaab gaduud ah iyo indho shareer madow ah.

Hal saxan cadaan ah waxa saaran salad ,salad ka wuxu ka koobanyahay aansalaato ,qajaar salacad iyo barbanooni waxaa saaran jeex ukun ah

Waa surwaal james laalaaban waxaa ku dhagan waraaqdo cadcad u xilsaaran yahay mid caddaan

Laba guri weyn isku eg tahay caddeeys dhulka waa caddaan darbiga waa qaxay

Labo nin balso masaajid labada nin midka soo horeeyo midabkiisa waa baroon waxuu wataa qamiis oo gaduud ah

Waa mobel iphone ah beerka qolkiisa wuxuu yaalla dhulka telefoonka waxa uu saaran yahay miiska

Waa dugsi saaran sijaayad kalkiisu yahay dahabi daboolku waa dhalo sijaaradda waa gudubtay

Waa meel makhaayad waxayaala mmiis waameel cagaaran

World madow ku jiro geedka fiyaaraha waa cagaar iyooraha weelka waa madow

Dilac io garbasar dilac waa dilac iskudarsan balug cadan jale gabasarakan waa cadan io baluug

Derbi hadda la dhisayo derbigaas waxaad hoos yaalla jingado jajaban

Ciyaartoy ciyaarto banooni kan ugu horeeyo wuxuu dharjallo ah iyo buumo gududa

Waa arday wataan dhar jaale ah gabdho weliba ah waa school wax ay qorayaan warqadda ayaa horyaalo

Nin kaligis mel fadhiya bidar oow leyahay timihis waa cadan waxow wata shati gariijo ah

Wiilal ayaa fadhiya waxay wataan dhar cagaaran dhulka waa ciid da ayaa ka dambeeya

Waa gabdho waxa ay baranayaan waxay wataan xijaab caddaan cabaahin madow cashar iyo qorigan

Laami Cidlo ah oo qofna mareeynin laamiga waxaa ku yaalo geed talal oo cagaaran

Waxaa ii muuqda geed weyn cagaar ah caleemihiisa guduud jaalle yihiin guri ka danbeeyo tarbiyadu yahay dahabi dahabi

Hal boorso oo meel taalo midab keeduna yahay buluug boorsadu waxay lee dahay een lugo afar xabe ah

Meeshaan waxaa yaalo miis waxaa kor saaran galaayo galaasyada waa madow

Waa wiilal cayaartooy ah oo aad u faro badan iyo labo gabar. Ninka ugu soo horeeyo jaakad buluug ah iyo surwaal gaduud ah.

Nin dantiisa badan kiisa daroon wata shati rkiisu waa guduud iyo caddaan

Waa qol fadhi waxaa yaalo fadhi caddaan ah daahiye ayaa ku xiran darbigu caddaan dhulka wacaddays

Masaajid oo ay fadhiyaan niman ka masaajidka dhulkiisa waa gadood nimanka waxay qabaan cimaamado

Nin taagan wuxuu sameynayaa loo geystay beer wuxuu wataa shati madow cataan

Waa boonbalo ay ku dhex jiraan dhalooyin dhalooyinkaas oo timaha lagu bixiyo

Hal saxan oo saaran jabaati basal moofo marad shah ayaan beeshan yaalla

Meeshaan waa xayeysiin background iyo waa caddaan waxaa ii muuqda buug kalarkiisu yahay gudoomiye oo xaggeys ku yaalla cagaar

Salaxaan waxaa ku dheelayo labo koox kaax dharkooda waa jaale kooxna waa guduud yacnii buumahaviyo surwaalka way isku yara egyihiin sidoo kale een albiitarka wuxuu wataa fanaanad cadaan iyo madaow iyo surwaal meadow ah

Moobeel nookiya moobeelkaan waa boqol iyo lix jii bii waxaa ku qoran kartoonka yacnii kartoonka moobeelka ku sugan yahay midab kiisu waa madow sidoo kale kartoonkaan midab kiisu waa cadaan qoraaladu midab koodu waa madow

Meeshaan waxaa yaalo keeg midadkiisii hore qaxwi dahabi wuxuu saaran yahay miis caddaan

Waa la toob wuxuu yaalla meel banaan ah laabtoobka midabkiisu waa madow waxaana ku dhex sawiran mobile